Omuti ogwewunzise waggulu waagwo gutuddeko ekisolo ekiyitibwa enswaswa, enswaswa eno eddiba lyayo lya mugaso nnyo eri abakubi b'eŋŋoma oba abaleezi b'eŋŋoma, balikozesa okuliteeka ku ŋŋoma empanvu eyitibwa engalabi. Enswaswa eno waliwo ey'omu mazzi n'ey'oku lukalu era enswaswa eno yabulabe nnyo bw'eba ng'ekulumye oba ekubozze bagamba nti tovumulwa.

Abantu ab'enjawulo, ebidduka eby'enjawulo okuli emmotoka, mapikipiki n'amagaali mulimu ne takisi ezisaabaza abantu. Waliwo abantu abatambuza ebigere waliwo n'abali ku mapikipiki sso n'abali mu mamotoka waliwo boodabooba ey'akagaali kutuddeko omuvubuka bamusaabaza mu maaso ndabayo emmotoka eriko ekigambo Movit, kitegeeza nti eno esaabaza bizigo bye twesiiga.

Amusajja basatu bayimiridde emabbali w'emmotoka eya kiragala omukwafu era nga ya balambuzi eyimiridde wansi w'omuti mu kifo ekirimu omuddo ogwakalirira n'ogutannaba kukala ogukyalimu olwakiragala olutonotono. Ku basajja kuliko omu atadde enkoofiira ku mutwe era nga n'omulala ayambadde ekijirikooti ekiddugavu.

Omusajja ali mu mpale nnyimpi n'omujoozi ogwa bbululu atudde, w'atudde waliwo emiguwa era ayina no n'akaguwa k'akutte mu mukono, ayina omukuufu ku mukono era wabbali waliwo omukono gw'omuntu era ng'omuntu oyo ayambadde empale eriko ekikuubo kya bbbulu n'ekimyukirivu.

Ku lubalama lw'omugga oba olubalama lw'ennyanja waliwo obuyumba obwaserekebwa obulungi n'essubi era nga bwasiigibwako langi eya kacungwacungwa ne bubbulooka. Wabbali w'amazzi waliwo eryato erisimbiddwa era nga kino ekifo kisanyukirwamu. Waliwo emiti ate n'ebbali w'amazzi eri waliyo akatunnumba akalinga olusozi.

Omukazi ayambadde kiteeteeyi kiddugavu, ayimiridde wakati mu muddo, aweese omwana mu mugongo amusibyeko leesu. Omwana ku mutwe talinaako nviiri wabula ayambadde olugoye olweru. Mu maaso g'omukyala waliyo emiti emiwanvuyirivu era omukyala asibye ekitambaala ku mutwe, n'akaleega kayiseemu nga kayina langi enjeru ey'olukoba.